Pͻge arԑԑ a dԑlle. O boŋyԑrre eԑ zeԑ ane sͻgelaa. Vaare be na o puoriŋ. Suree yagelԑԑ o zusogͻŋ. O nu gͻͻ, laa biŋ na o nu gͻͻŋ. O taa na bone o nuŋ.

Pɔgɔ, zeŋɛɛ kogo zuŋ. O seɛ na wagyɛ a su kparoŋ. Kerepɔɔte biŋee ka suroo ne seleba a dɔgele o zuŋ. Bogitu, biŋee ka bonkyeene neŋ liŋe a dɔgele o zuŋ. A pɔgɔ taa na, soɔ aneŋ bompelaa.

Lɔɛ ayi na a ŋmɛ taa. A lɔɔre kaŋa waa na zeɛ ka kaŋa e pelaa. A ŋmɛ na ta aka kaŋ leɛ pegele, kyɛ ka kaŋa naŋ tori a are. Yiwogiri wogiri are na a be na a lɔɛ naŋ ŋmɛ taa.

Pͻgebͻ bayi aneŋ dͻͻ, arԑԑ a maala vaare, a vaare boŋ e ne tampԑloŋ. A pͻgebͻ ne a dͻͻ kpare suuri yi na a vaare. A vaabo kaŋa e na zeԑ.

Koŋ kpɛŋ gaŋɛɛ, ka bibilii ba naare a de bogtirr eŋ a kõɔŋ. A bogti kaŋa eɛɛ sɔglaa ka kaŋa a e pelaa. A bie kaŋ su la kparsɔglaa, ka kaŋa meŋ su kpar dɔre.

Sͻgeloŋ be na a kyԑ. Ka ba yaga zaa su bonsͻgele kyԑ zupili zeere. Dͻͻ kaŋa sue kpare zeԑ kyԑ vͻgele zupili sͻgelaa ka dͻͻ kaŋa meŋ a su kpare dͻre kyԑ vͻgele zupili zeԑ. Ba yuo na ba noԑ kyԑ zԑge ba nuuri.

dɔbɔ are na vale bɔɔle zieŋ ba ena dɔbɔ pie ne yeni bayoɔbo ŋmeɛrɛ na a vale bɔɔle ba kpare suuri eɛ peɛle ba kpurihi eɛ sɔgelɔ. ba toŋ na nɔɔteɛ sɔgelɔ ane pene kaŋ nɔ2te e na zeɛ.

Pͻgebͻ arԑԑŋ a nyͻge taa nuuriŋ. Ba mine su na kpare zeere a de bombuluu a le ba kͻkͻԑ. Daare ne vaare arԑԑ ba puoriŋ. Sola panaal be na ba nimbisogͻŋ.

Dɔɔ dɔɔ yɛŋ, ka biiri be o nugɔɔ. Ba mine gbi na dumo, ka ba mine a are a kaara a dɔɔ naŋ dɔɔ. Booho biŋee a e dɔre a peɛle o nu.

Biiri zeŋɛɛ dɛe zuŋ. A dɔre biŋee a dɛle daŋkyini. Ba mine leɛ dɛle la a daŋkyini ka ba mine meŋsuli kaara a teŋɛ. Boma biŋ na ba nimisogoŋ a e peɛle ka bosɔgelaa meŋ a biŋ ba nimisogoŋ.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

Dɔbɔ arɛɛ, sola panal zuŋ. Bat naare zeŋɛɛ a suli ba zu. Bayi arɛɛŋ a suli a kaara. Ba kparesuuri waa na dɔre, ka ba sapigiri a e dɔre, kaŋa goeŋ solda panal puoriŋ, a de o nu a ti teŋɛ.

Lɔɛ, lɔɛ kãã embo zie, nyɔgɛɛ vũũ, ka vũũ tontoneba, a wa a wa kpinni a vũũ. Kyɛ ka lɔɛ yaga zaa, a sãã, ka noba a teɛ seɛ a kaara.